Tihi ka ŋarima panpaya ka nirabaata ayi bɛ nimaani ka ninvuɣu yino yɛ liiga ʒiɛ ka piɛri taɣataɣa dinni ka kom maa gba nyɛ zaɣ vakaɣali

Nuraba n ʒɛya ka paɣa so wuɣi o nuu ka zaŋ tani nuɣso n bob o boɣu ka paɣa so ʒɛ o nyaanga ka yɛ tani niɛma ka do so ʒɛ o nyaanga ka yɛ chinchin liiga ka gbubi yɛduɣurigu ka yɛduɣurigu maa zuɣu maa nyɛ zaɣ nuɣso

Daani n boŋo ka paɣaba ʒinʒiya ka yɛ niɛma ka niɛma maa nyɛ zaɣ dabam dabam ka poŋ ʒɛya ka tuya bɛ dinni ka loori ʒɛ bi nyaanga

Duu puuni n bɔŋɔ ka di nahagbana nyɛ zaɣ piɛlli ka yaɣa shɛli nyɛ zaɣ sabinli ka furila nim yiliyiliya ka Anashaara kafuni biɛni ka fulaawa nim biɛni ka yoɣu baanjira damgibu shee ka di gba zaaha biɛni